Owaante. Owaantete yineemmo woyite tini owaante manchi beettira mitte kaa'lo woyi qarramiwoha ikkiro anga ajjiwoha ikkiro tenne kaa'linanni kaa'lo owaantete yinanni kaa'looti.

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu kuni hodhishshi manchi beetti basera nooro layeenki base fule haranno hodhishshaati

Muro. Murote yineemmo woyite kaanseenna fulte dancha horo uyiteennanke horoonsi'neemmota manchi beettira hasiissannota ikkitinno daafira tenne murote yine murote. Tini lowonta murote.

Owaante. owaantete yineemmohu, mittu manchi woyi mittu adagi iilleennasi noo mancho marre gowaanya'nni owaantito lowo geeshsha yini owaante manchi beettira lowo kaa'looshshe uuyiitanno.